Pɔgeba la are, a pɛr pɛre, orɔbarre, aneŋ gyɛɛrekarre, kaa orɔba kaŋa e kpoŋkpoŋ lɛ kyɛ e bonzeɛ ka ba ka pɔge kaŋa taa orɔba bile kaŋa a kyaare ne a oorɔba-booti zeɛ na kaŋa, a waana.

Noba la zeŋ a kaara moɔ. Ka ba zukɔɔloŋ e yaga yaga lɛ. Ka kaŋa zaa maŋ su kparooŋ ka o e kpare nuwogiri kyɛ toore boma ba nuuriŋ. Ka kaŋa kuree a e sɔgelaa. Ka kaŋa meŋ su kparooŋka o e sɔgelaa.

Dͻbͻ la are zivelaa vela kaŋa poͻ, ka kaŋa zԑle o gbԑre kyԑ eŋ nͻͻtere ka o e sͻgelaa, ka o eŋ sͻgesere ka a yi o gbԑ bilii a do te teԑ o dumo. Ka ba zaa kpԑlem su kparre ka a yi taa kyԑ ka ba are are a koŋkoboŋ.

Noba la are, ka banaare zeŋ teŋɛ. Ka bayi meŋ are, ka kaŋa vuuni a are a su kparoŋ k'o e sɔgelaa, k'a kuree meŋ e sɔgelaa. K'a banaare ba kyɛlee na meŋ kparre a yitaa. Ka ba mine vɔgele zupille kyɛ ba mine ba vɔgele.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

Nobɔ bata la are a erɛ moɔ. K'a ba zaa su kparre ka ane a moɔ yitaa kyɛ ka ba bata na zaa kpɛlɛŋ a vuuni, ka kaŋazaa maŋ eŋ nɔɔteɛ ka a yi o gbɛbilii do teɛ o dumo.

Noba la are a pɛgele baagere. Pɔgeba ane bibiiri. Ka lɔɛ ayi meŋ are, kaa lɔre kaŋa e pelaa Ka kaŋa meŋ yi ne tevaare. Ka neɛ kaŋa zɔŋ moto a zoro a gɛrɛ.

Noba la kyԑnԑ a e yaga yaga lԑ. ka kaŋa zaa kpԑlem maŋ su kpare nuwogiri kyԑ pԑgele boma, gͻͻ ane doloŋ zaa kpԑlem. Ka ba kyԑnԑ a tuuro taa, ka kaŋa nyͻge o tasoba nu poͻŋ a tagera.

Bibiiri la zeŋ daare zu, ba e la bibiiri bayopoi, ka kaŋa su kparooŋ k'o yi neŋ tevaare, ka kaŋa meŋ seɛ kuree k'o e dɔre ka kaayaare biŋ ba nimitɔɔreŋ. 13365